Paatoroo buuzie la, ka Pɔgebɔ ane bibiiri a are. Ka lɔɛ a are. A lɔre kaŋa e la lɔvaare, ka kaŋa e lɔpelaa. ka dɔbɔ bayi a zɔŋ moto a vɔgele kpogele.